Issi keehippe ufa'etida addezaranne i ba kushen oykidda ayfa ayfetara keehippe ufa'etidi beetiza addeza demmashe days tani.

Issi ade ba goshazan shunkurute keshen woththidi biththappe keshen kunthidi ba huphphe shashe qachidi oykidi

Qanxettida muhuzeti lo'izayti teerana umatidayti issi bolla shiikidi darosohappe yidayti issi bolla de'izayssa demmashe daystanda.

lo7iza keejillo maata daaniza apileti ayfaara lo7izayti issi bolla kaxida apileti keepe lo7iza apileti deettes

koppiya woththida addezaaranne issi usuppun laapun gidana asati biittaza bookkishenne ba kushen ubbaykka bookkiza akafaza oykkidayis betees

lo7ethidi oosettida biitta bolla kehippe daro malaliya santhay issi aaya lo7ethada naagashenne bunchashe dawus

Issi kaamezarane biitappe zereththaza shishsiza asay oththoza othishe diizaysine maadetishe dizays bettes.

nam'u attuma asati banta kaamezara haaththa ekki didi haaththaza banta muguta oy baynta bazalazan haaththa gossi kexizaysside

biitta bookkiza makinaza achcha daaniza birattananne biitta lo7ethiza makina achcha hoxezara zo7o biratara issife ut

Issi kaamezi ba achchaza biitta giddo welsidi biitta bokkizayssanne goyeppe ha sinthe yizayssay zara mala tokkizaso waykko kessizayssi beyettees.

issi caalida aaya ba kushin guufeza oykkada botha laxan hadayssa may7ada caamma karethi aathada sooge

Heedzxu macashasinne issi guuthanaya madabara giddozon diza kathata issoy issafe shaaketishe de'obasona obey.

Daro lo'za santhatine tuke dhalet daro keehippe malalizayt cililid issi sohozan keehippe lo'etes.

Lo'idi cil izo badalatinne maalileza kessidayti ayfeza buro lo'ethidi minnana yaagizayti badalati issipe issi malke demishin idaa

heedzdzu maca asati uthaza haashishenne uutha haashidi lo'ethidi unca kessanaw ooththizayssa demmashe days

Issi attuma adezi zo'o koterane bulatida surezara githidi be ayfeza qilimi'idi wosishebetes

Keype lo'iza katamaza asay giddora emettiza lo'iza ogey derejjara di7ogiinne keype l'iza pooqeti beettiza katama demmay

Issi suqqe giddon daro lo'iya firafire muruththathi de'osona ayallape keehi kaxxida muzzetinne papayatti de'ettes.

Keehippe daro kaxida ayfe ayfe murutat issi supe gidozan issippe shiqid betishn burtez keeh lo'es.

Duro biittazappe doliza santhata maca asati duunaza giddon bantana shafanedi hubezan shaashe qatchida na7u maca asati lo7ethidi kaalleet.

Ha para biitta bokkiza addetiinne waraqata bolla isskirtozara xaafiza asati daro lo'iza asati issi bolla deettees

Qoyiddu koothataranne eeta duunaza bolla qashettida karetha miishatara mithoza bolla poo7idi bettizayssi bettishe xees.

Bonchchetida nu itophphiya kawo Abiranne ba laggetara booththa koppiya woththida addeza manaxire woththoytara daro asati de'osona.

daro hareti ba zokko bolla issoy issoykka ubbazi bazokkon jarkaneza gothidi qaanettidi ubbayka issife hemetoosa

Issi mariya puncara booththanne zo'o walakkidara gootha naza kusheppe aykomizayssaranne naazi zo'o kootera surera gixxidayssi demettees.

baqilo issino oykkida attuma na'ay ba kushe huphee bolla baqulos wooththidii baqulera issife eqqidi dees

Dhalqey biro keziza danishin godarey ba Dona hangada xalqe bola eqada sinta xelada hayta esa wotudara dawus.